Waa dukaan waxaa kortiisa ku dhegan boor

Meeshaan waa hool weyn oo shir ka socdo

Waa guri weyn oo dhismo ku socdo

Meeshaan waxaa yaalo alaab faro badan oo hido iyo dhaqan ah

Waa kabo sadax daaqadood ah

Waa guri waa guri cadcaddeys ah kor waxaa ka saaran caws waxaana ka dhex taagan tiir weyn oo qaxoo ah meeshana waa cadaab

Waa taleefan daran midabkiis yahay madow

Waa wado laami ah waxaa saaid umaraayo bajaaj

Waa fadhi oo dahabi dahabi ah

Waa roog cagaaran waxa saaran kartoon pinki

Waa surwaal jeenis madow ah

Heshaan waxaa ka muuqda boor waxaa ku sawiran cuntooyin raashin iyo waxyaabo kala duwan boorka midigtiisa waa cadaan iyo buluug

Meeshaan waxaa ka muuqdo canjeero malmalaado lamariyay

Waa cimaamado shan xabo ah

Guri weyn waayo albaab ka qaxwi waayo

Waa caagad waxaa ku jiro uurkeda wax buluug ah

Waa labo kabood oo baabuud midabkoodu yahay madow

Waa guri midabkiisii yahay caddaan ah

Meeshan waxaa fadhiya nin weyn waxaa la horyaalay miis ay saaran yihiin caadado iyo shanlorkiisu yahay na waa aabado ah

Waa wilal shaati cadaan ah iyo surwaal cadeys ah

Waa shukulaato midab keedu waa qaxwi

Qol hool ah waayo misas baa yaalo misaska waa dahabi

Waa dhar iskugu jira noocyo badan oo dhar dumar ah

Waa school waxaa iskugu imaaday wiilal iyo gabdhaba

Meeshaan laami waaye dad badan ayaa taagan

Meeshaan waxaa ku yaalo guri. guriga waxa dhaxyaalo miisas qaanado leh

Waa labo nin oo wax dhisayo

Waa makiinada qudaarta lagu shiido midab keedu waa madow

Waa meel dhar hudhey lagu iibiyo waxaa fadhiya nago

Waa boor midabkiis yahay caddaan cagaar

Waa hool waxaa jooga odayaal

Waa is ayaalo sedax kursi iyo miis miiska maro gaduud baa dusha ka saaran

Waa wado waxaa maraayo gaari iyo bajaj

Qudaar, jikin iyo malaay isku jiraan weel cadaan ah ayeey ku jiraan

Waa taar midbadoodu waa cadaan

Wa niman iyo naago ciyaaraya

Saako open ah iyo saako isku dhaxjiro iyo kabo ayaa ka muuqdo meeshaan

Waa sadex kartoon waxaa ku jira caano

Waa gaari kartoomo jaale ah ku raranyihiin

Meeshaan waxaa ka muuqdo baabuur weyn oo cagaar ah

Waa niman wax dhisaayo shaar buluug ayuu wataan kan

Afar wiil waayo shaati cadaan ah bey wataan

Meeshaan waxaa yaalo karayn dheehaysiinayay midabkiisii yahay xuriyadii caddeys teen waxaana ka dambeeya meel caddaan

Halkaan waxaa ka muuqdo fadhi madaw

Waa arday wataan shaati cadaan school ayey jaagaan

Waxaa ii muuqdo dhegadhego meel suran

Waa sagaal gabdhood waxay wataan dhar cadaan ah

Waa dhar isku jooga funaanad iyo igumaheeda

Waa digsi dabka saran midabkiis yahay qaliin

Waa dhago midabkoodu yahay caddaan gacan haysta

Waa sadex weel waxaa ku jira ukun bariis

Waa arday kursigood gabdho ah waxayna wataan xijaabo madow ah waxay gacanta ku hayaan bugaagga qaramaan waxbay baranayaan

Waa nin wato dhar buluug ah oo sameynaayo alwaax

Wilal ay dhelayaan banooni meesha waa xeebta

Wiil iyo gabar waaye dhar madow wadato

Waa faraanti midabkiisu yahay dahabi

Waa gareemo saaran iskifaalo midabkiis yahay pinki

Waa dad badan oo fadhiyo oo loo qudbeenaayo

Meeshaan dad badan aa fadhiya niman iyo ilmo

Meeshaan waxaa yaalo geed yar oo madow oo ku dhax abuuran ubax yar

Meeshaan waxaa ka muuqdo bir dabka saaran oo sanbuus lagu dubaayo

Meeshaan waxaa ka muuqdo wiil yar

Waxaa halkaa fadhiyo dhowr arday sabuurad ayaa ka gadashay

Waa kursi midabkiisu yahay madow

Halkaan waxaa ka muuqdo niman dhalinyaro ah banooniga dheelo waxay qabaan fanaanado jaalo dhexdoodana waxaa taagan mid qabo fanaanad cadaan ah

Cagaf cagaf iyo ninka wadaayo oo wato jaakado jaale ah

Wa saxan cadaan waxaa ku jira bariis iyo hilib

Waa sariir waxaa saaran go'a midabkiisii yahay caddaan madow

Waa laami waxaa maraayo gaari cadaan

Waa shaati midabkiisii yahay madow dhulka waa caddaan

Waa school waxaa jooga gabdho iyo wiilal wataan shaatiyo jaalle

Niman badan oo hool fadhiya

Waa guri dhismo kusocdo shub kor ayuu ka taaganyahay

Waa askar boolis ah

Halkaan waxaa ka muuqdo dad badan oo meel taagan waxaana agtooda yaalo malaayo

Waa cagaf cagaf taagan midabkeedu yahay madow jaalo

Sameecad gar leh oo cadaan ah

Meeshaan waxaa fadhiyo gabar waxaa hoosyaalo biiso

Waa hool ay yaalaan miisas ubaxyo korsaaranyihiin

Waa dhago midabkoodu yahay dahabi

Meeshaan waxaa ka muuqdo shan xabo carfiso ah

Waa miis waxaa saran sijaayad

Waa guri dabaq oo dhisme ku socdo midabkoodu yahay jaalo

Waraaqad wax kuqoran kor cadaan ay katahay

Waa katiin iyo dhago dahabi ah

Waa fadhi midabkiisu yahay cadaan

Waa daango oo digsi kujirto wali la dubin wax akujiro wixi lagu dubi lahaa

Waa qol waxaa yaalo qalabka jiimka kalarkiis yahay madow

Guri jijaban oo boor boor ah

Gabdho badan dharkooda madow

Waa canjeero iyo hilib sawir xayeysiis

Halkaan waxaa ka muuqdo afar gabdhood miis cadaan ah ayaa dhaxyaalo

Waa sadex weel oo ku jiro baasto makanooni midna waxaa ku jiro soor

Waa hool weyn waxaa fadhiya naago badan

Meeshaan waxaa ka muuqdo sariir hal iyo haaf ah

Meshan waxaa fadhiya afar wiil

Waa saxan madow waxaa ku jira kaniin cad

Meeshaan waa meel laami ah oo bajaaj dhax taagantahy

Meeshaan waxaa yaalo mashiino kala duwan ah midabbadoodu waxay ka hubeysan yihiin caddaan madow iyo gaduud

Waa guri cadees ah mutuleelkiisa waa casaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo kululeeso yar

Waa saxan cadaan waxaa ku jira jikin guduud ku jiro

Meeshan waxa iga muuqda qalab visa tarabaati

Waa hool weyn oo buluug ah

Meeshaan waxaa fadhiyo gabar

Waa laami waxaa maraayo bajaaj guduud iyo nin naag taagan

Waa bombalo midabkiisu waa madow dahab ayaa ku jirto

Waa shukulaato midabkeedu yahay jaale oo karsan

Jibsi iyo jikin oo ku jiro saxan qalin ah

Waa pizza meel taalo cabitaan ayaa ag yaalo

Waa cabitaano kala nooc ah

Waa hool wayn waa wada buluug

Meeshaan waa guri dhismo ka socdo

Wiil ma kafoofan heysto ayaa ka muuqdo meesha

Waa kartoon waxaa ku jira saliid midabkooda yahay cadaanka

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman badan

Waa gaari dad curyaanka fuulaan midabkiis yahay madow

Meeshaan waxaa yaalo miisas

Waa qol waxaa yaalla sariir midadkeedu yahay cagaar

Meshan waxaa yaalo kuul oo katiinad camal u sameysan

Meshan waxaa yaalo buraashada ha biyaha

Meeshaan waxaa ka muuqdo dad dhaanto dheelaayo

Waa miis cadaan waxaa saaran faraantii wayna midabkoodu yahay caddaan

Wa jebsi kujiro saxa laf ah meesha uuyaalana wa dahabi dahabi

Waa labo wiil oo dhar uniform ah wadato

Halkaan waa hool madow iyo jaalo iskugu jiro

Waa guri shabaq-shabaq ah

Waa sunta kaneecada iyo shaamboyin

Wiilal meel fadhiyo waxey aqrisanayan kitaab

Waa caano ku jiraan kartoon jaale ah

Waa armaajo midabkeedu yahay madow iyo qalin

Meeshaan waxaa yaalo kartoon iyo geedo kale

Waa laami waxaa jooga dad badan

Halkaan waxaa ka muuqdo labo box oo ay ku jiraan saalida timo daadashada ka hor tagto

Boombalo shaati iyo surwal wata

Dabaq dheer oo cagaar ah

Sedax wiil oo dhar ka booliska wata

Meeshaan waxaa yaalo saxamaan laf ah

Meeshaan waxaa yaalo jikin, bariis iyo qudaar

Meeshaan waxaa yaalo maqasyaal

Meeshaan waxaa yaalo mashiino

Halkaan waxaa ka muuqdo askari qabo shaati cadays iyo buluug iskugu jiro iyo koofiyad buluug ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo boomaato iyo kareen keeda iyo face wash

Meeshan waxaa yaalo gartoobo fara badan oo biluug ah waxaana ku jira caano

Halkaan waxaa ka muuqdo nin cunaayo jibsi jaalo weelka uu saaran yahay waa madaw

Waa ma kiinta madax lagu xiirto

Waa suuq subarmaakeed ah oo ay yaalaan alaab nooc walba shaambo kareemo iyo waxyaabo badan

Shaamboyin iyo carfisoyin dharka

Jikin iyo jibsi iyo qudaar isku jiro ayaa waxa ay ku jiraan saxan

Waa burjiko midabkeedu yahay madow waana supermarket

Meeshaan waxaa ka muuqdo bahal u eg fadhiga musqusha

Arday waaye dhar buluug waaye

Waa katiinad dahabi ah

Meeshaan waxaa taagan ninman badan

Meeshaan waxaa ka muuqdo biiso

Waa meel waxaa iskugu imaaday niman iyo naago

Waa loo jijjiimood oo kaleerkooda yahay waxayna saaranyihiin meel caddeys ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo gabar ookiyaalo wadato

Waa magaalo laamiga cadaan waayo

Jikin iyo qudaar qajaar

Waa guryo dabaq oo duq ah midabkiis yahay caddaan

Meeshaan waxaa yaalo geedka ilmaha lagu baaro

Meeshaan waa goob ganacsi

Baakad Oo ay ku jireen midi bahalka ilmaha looga xiro xudunta iyo qalab kale

Waa cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalo iyo niman shaqaalaha

Katiinad iyo dhago iyo jijinta gacanta ayaa suran geedka

Waa meel qoryo ku dhisan

Meeshaan waa goob ganacsi waxaa yaalo maacuun

Waa hool weyn nal kadaaran yahay

Waa guri dabaq ah midabkiis yahay caddaan qaxwi

Waa katiinad dahabi ah

Meeshaan waxa yaa makaroofan

Niman badan oo meel fadhiyo gadaal waxa ka jiro haween

Jiif qaxwi ah waa korka kasaaran mara cadaan ah

Waa guryo dabaq ah midabkiis yahay caddaan madow

Waa surwaal jeenis ah boombale ugu jiro

Waa carwo waxaa yaalla dhar badan oo dumar iyo niman

Birta daaha ku dhegan meesha ay suran yihiin cadaan waayo

Dad ayaa halkan fadhiyo nin dhallinyaro ah ayaa u soo horreeyo

Qol waaye darbigiisa waa casyahay

Boombalo shaati iyo surwal buu wataa

Meeshaan waxaa fadhiyo niman iyo gabdho

Halkaan waxaa ka muuqdo saakooyin kala duwan sida mid buluug iyo cadays iskugu jirto mid jaalo madaw iyo cadays iskugu jirto

Waxaa ii muuqdo meeshaan waxaa yaalo faraantii

Mise wax yaalo raashin badan oo la kala cabbiray oo jawaano ku jiro oo midoobo kala duwan leh in dhowr jawaabi ku jiraan

Haween badan oo fadhiyo hool aad bay ufara badn yihiin

Gurgaan qeyb waa ka cadaan qeybna waa ka dahabi

Dadka wey badan yihiin calan gaduud bey kor u sidaan

Waa naga fadhiya meel oo wato calan

Waa labo katiinaad oo midabkoodu yahay dahabi ah

Waa shabaq daanyeer ayaa ku jira madow ah

Waa gabar waxa qoraaysa cashar

Waa jikin meel ku jiro

Waa taleefan midabkiis yahay caddaan galka madow

Waa digir midabkeedu yahay madow cadaan

Qol weyo waxaa yaalo roog cagaar ah darbiga waa casaan

Waa buskud baakado oo baco ku jira

Halkaan waxaa ka muuqdo cagadaha qashinka oo cagaar ah iyo baco madaw oo qashinka ah

Meeshaan waxaa yaalo tuubooyin caag ah

Meeshaan waa guri waxa dhaxdiisa fadhiyo dad

Waa guri kar gaduud ka ah

Waa hool ninman badan ay fadhiyaan

Meshan waa niman badan oo militari ah

Meeshaan waxaa yaalo laabtoob jajaban oo madow

Gabar waayo dharkeda waa oranji

Qalimiin meel cadaan yaalo waana guduud madow jaale iwn

Meeshaan waxaa ka muuqdo sadax wiil oo fadhiyo

Waa meel banaan waxaa iskugu imaaday naago waxay wataan calanka soomaaliya

Wiilal badan oo jaakado jaale ah wato meel cagaar bay joogaan

Waa bariis iyo qudaartiisa

Saako iyo cabaayad madow ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo afar nin iyo hal gabar

Meeshaan waxaa ka muuqdo lix nin

Niman badan oo fadhiyo

Waa moobel niicla ah

Waa afar gabdhood miis hortooda yaalo

Oday Wayne wuxuu wataa micrófono

Waa naago meel banaan taagan oo hayaan calanka soomaaliya

Waa bur qaabka sanbuus camal loo sameeyay

Suud cadaan ah wuxuu ku jiraa pompolo meesha gadaashiisa aan dhar baabuuxo waana goob ganacsi

Wa shamiito kuwaan ku jirto

Waa diyaarad midabkeedu yahay caddaan

Waa meel banaan waxaa iskugu imaaday niman iyo ilmo

Waa meel maqaayad waxaa ii muuqdo darbi kuraas iyo miisaas midabkoodu yahay jaalo

Beeshan waxa ayaa loo warqad ay ku qoran tahay hormuud wafdi bank account dukaanka afkiisa

Ciyaartoy baa mesha ku ciyaareyso meesha waa cagaar

Meshan waxaa yaalo qamiis madow ah

Moobeel iyo jaajar iyo dhago iyo qolofkooda iyo warqasd cadaan ah

Waa caagado waxaa ku jira biyo caafi

Meeshaan waxaa ka muuqdo loos

Waa samiicad midabkeedu yahay madow oo sadex ah

Wada caracad ah waxaa taagan wiil

Waa meel banaan oo cid waxaa yaalo makiinad

Waa dabaq dheer oo shan biyaano ah

Bur waayo sanbuus camal loo dubay

Waa caagado ku jira saliid

Meeshaan waxaa yaalo mimbar aad uqurxan oo midabkiisii yahay dambbas

Waa ka tiimad iyo dhegeheeda oo dahabi ah waxayna sugan yihiin meel madow ah waxaana ka sii dambeeyay dil bacdaan ah

Waa labo nin mid suud madow shaato cadana wato

Meeshaan aqal ayaa kuyaalo geed ayaa kuyaalo dooga h

Meeshaan waxaa fadhiyo nin wata shati buluug ah waxa uu gacanta ku hayaa wax u ah waxaana horyaal miis caddeys ah

Niman badan oo meel fadhiyo labo miiis ayaa hor yaalo

Waa meel ay taagan yihiin niman badan

Waa hool waxaa fadhiya gabdho dhakhtar ah

Buugaag cada cad waayo

Waa katiinad dahabi ah oo boonbalo suran